Lɔɛ ayi la ngmɛ taa kaa lɔɛ mine naŋ be a puoriŋ ka poriserre lɔre meŋ are araa be ka di wogre wogre nine bebe ka nobɔ mine meŋ yi zɔŋ moto a kpare taa kaa nobɔ mine meŋ kyɛnɛ a teŋɛ kyɛ kaara a lɔɛ naŋ le a zie.

Noba bata la be ɡaaden poɔ a sɛlɛ teere a teere puuri eɛ a mine eɛ doɔre ka a mine ziiri ka a mine e bompeɛle a teere mine bee ba puoriŋ a waa woɡri ɡaŋ a pɔɡe kaŋa sue kparnumiilɛ kyɛ eŋ nɔɔtewoori.

Pɔge la zeŋ dakogi zu a maala seemaa o lee zutaraa kyɛ maala a seemaa mine kyɛ ka pelaa ane vūū kuripɔɔte poɔ ane rɔba pelaa ane rɔba buluu a biŋ kɔge o

Bibiiri la zeŋ damposeɛ daa zu, a zie ba naŋ zeŋ vūū saga nyegebo zie la ka bɔtɔre yɛ biŋ biŋ a be k'a biiri yɛ meele meele valenvuuluŋ.

Pɔgɔ ne o bibiiri la be gaadin poɔ a sɛlɛ teere, a teere, ba sue kpare nu-wogiri a pɔge ba nu boma zaa ba toorɛɛ nuwoore a pɔge ba nuuri a kparɛɛ mine eɛ kpare peɛle k'a biiri mine a teɛ puuri mine e doɔre k'a mine e buluu k'a mine e sɔgelaa.